Alapilee n zaya ŋɔ Alapilee ŋɔ nyɛla zaɣa piɛlli ka di zuli polo niŋ zaɣa vakahali doo nyɛla ŋun teegi o nuu ka paɣa zaŋdi loori bila ni o no paɣa ŋɔ nyɛla ŋun gbibi bia bila ka bia maa ye daliya zaɣa dozim doo nyɛla ŋun.

salo n bɛ palli zuɣu bi shab nyɛla bin bɛ loori puuni ka gungona biɛni so gbubila Anfooni o nuuni bi shab nyɛla ban ba moto nima ka baɣali taba tingbani shɛli zuɣu bi ni tamya ŋɔ nyɛla zaɣ tankpaɣu

fayasevis loori mzaya ŋɔ loori sabinli n doya ka di tooni wurimwurim fayasevis doo ŋɔ o nyɛla ŋun pili zipilgu ka di niŋ zaɣa dozim tihi nyɛla din be palli kpaŋa nachimbila nyɛla ŋun ba moto n za palli ŋo zuɣu.

Polisi n zaya ka gbibi nachimbila nachimbila ŋo nyɛla ŋun pili zipili piɛlli ka ye daliya n zaya kadi garisi zaɣa piɛla ni zaɣa dozim polin so nyɛla ŋun zaŋ malifa n shɛbi o bɛlɛɛti puuni bɛ nyɛla ban be noosi maksi puuni gbini bɛ ni zaya ŋo niŋla zaɣa sabila ka zaɣa piɛlli naɣisi naɣisi di puuni.

kuɣu n ʒɛ duu puuni kuɣu ŋɔ zuɣu dufɛ bili nyɛla din paya woodurop n tabi dikpuni ŋɔ buku nim nyɛla din bɛ woodurop ŋɔ puuni woodurop ŋɔ zuɣusaa adaka bili nyɛla din tamya teebuli nyɛla din ʒɛ duu ŋɔ sunsuuni teebuli maa zuɣusaa bin parigu ŋɔ niŋ zaɣ koliba

Loori n tam palli zuɣu lora bobli loori sabla n nyɛli polinsi zala Loori ŋɔ nyaanga ka ye niɛn sabla ka loori ŋɔ sheli nyo laati dozim.

gota n doya ŋɔ ka ko biɛɣu bɛ di puuni la saɣari biɛni bia ŋɔ nyɛla ŋun yɛ daliya ʒiɛ n ʒi goota ŋɔ nagbani kpaŋa ka piri namda ka di niŋ zaɣ nuɣso taha n bɛ dikpuni puuni ka bidib bili ʒɛ di gbuni ka piri shuu ka di nyɛ zaɣ sabinli

Niriba ayɔpɔin m-be kom puuni paɣiba anahi ni dabba ata dobba ŋɔ nyɛla ban be paɣiba ŋɔ nyaaŋa paɣa yino gbubila kuushin o nuu ni tihi nyɛla din be kom ŋɔ nyaaŋa ka yili zaya paɣa so gbubila jɛrikani zaɣ'dozim o nuu ni.

sarika duu m-bɔŋɔ linjimanima beni ka daŋsarika nima gba be di puuni kuriti nyɛla din be duu ŋɔ puuni ka gɔɣa pa kuriti ŋɔ zuɣu pirinsi ŋɔ nyɛla ban be neen' sabila puuni sarika ŋɔ duu ŋɔ dukpuna nyɛla zaɣ' piɛla matiresi nima nyɛla din do tiŋgbani matiresi dibaa ayi n-nyɛli m- pa taba zuɣu.

Duu kpila anahi n zaya ŋɔ di nyɛla din pili mɔri niriba nyɛla bin bɛ dundɔŋ sunsuuni paɣa ʒi kpahiga zuɣu ka pili zipiligu ka di niŋ zaɣa ʒee tihi nyɛla din bɛ bi nyaanga ka yili za tihi ŋɔ nyaanga doo nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka lo o bɔɣiri bin piɛla piɛla ka naba gba niŋ zaɣa piɛlli.

Salo n laɣim zaya paɣaba mini dabba cheche ʒee nyɛla din za bi sunsuuni loori ʒee nyɛla din bɛ bi nyaanga n za tia gbunni adaka nyɛla din tam teebuli zuɣu doo nyɛla ŋun gbubi pipa n za adaka ŋɔ gbuni ka yɛ daliya ʒee ka di booyi zaɣa piɛlli piɛlli.

Loori n-za kom ni ka bidibila tam di zuɣu ka so jinjam sabinli ka bi ye daliya yili nyɛla din ʒe loori ŋɔ nyaaŋa ka tihi beni waya nyɛla din gari waya ŋɔ nyɛla laati waya taha nyɛla din kpahi n-niŋ duu zaya ka paapu piɛlli be taha ŋɔ nyaaŋa.

doo n ʒɛya ka zaŋ sitira mirisi o maŋa ka di nyɛ sitiri piɛla ka di boogi zaɣ nuɣso gariti n ʒɛya ŋɔ ka shab do dizuɣu doo nyɛla ŋun ʒi gari shɛli zuɣu ka zaŋ zaŋ poham paharigu niŋ o nyee ka yɛ daliya ʒiɛ

Dukpuli n zaya ka di pili mori paɣa nyala ŋun ʒi di tooni ka ye daliya ʒee ka kpa ninkpara sabila tihi nyala din biɛ dukpuli maa nyaaŋa paɣaba beni ka dobba beni paɣa nyɛla ŋun nyaɣi baagi dobba ŋɔ puuni so nyɛla ŋun nyaɣi baagi ka so jinjam buluu.

duu puuni n bɔŋɔ duu maa nyɛla du piɛlli laati nyɛla din bɛ duu ŋɔ zuɣusaa teebuli nyɛla din ʒɛ duu ŋɔ sunsuuni ka kɔlba dibayi tan dizuɣu labili tam teebuli ŋɔ zuɣu ka fulaawaasi bɛ di puuni kuɣusi ʒɛya ka dufɛya panpa dizuɣu teebuli ŋmaa gba ʒɛ n tabi dikpuni ŋɔ ka nyɛ zaɣ piɛlli

Salo m piɛ lai ʒia salo maa galisiya bɛ sheba nyɛla ban be daliya boɣawaɣala puuni tihi nyɛla din be bɛ kpaŋa salo ŋɔ ni za luɣu sheli polo ŋɔ mori biɛni mi ka boɣali be di maa puuni so nyɛla pun ye daliya zipiligu.

Alapilee n zaya ŋɔ Alapilee ŋɔ nyɛla zaɣa piɛlli ka di gbinni niŋ zaɣa ʒee niriba tamla di dubu shee ŋɔ paɣa n zaya n wuɣi o nuu ka ye daliya sabla ka niŋ noosi maasi o pirila namda sabinli bia bila n zaya ŋɔ n gbibi beebi bila o nuuni ka nyili o nyina paɣa zala bia ŋɔ luɣuli ka so mokuru ka di niŋ zaɣa nuɣuso.

Sooja nima n tam palli zuɣu ka kuriti zaya ka salo be bɛ tooni ha ka tihi be bɛ nyaanga salo ŋɔ puuni sheba nyɛla ban be sitiri piɛla puuni doo n zaya m pili zipiligu ka ye daliya piɛlli ka o namda niŋ zaɣa tankpaɣu sooja ŋɔ so nyɛla ŋun gbibi marafa o nuuni ka di noli kpa tingbanni.

Palimenti duu mboŋɔ salo nyɛla ban ʒi kuɣusi zuɣu dobba mini paɣaba teebuya nyɛla din za bɛ tooni bukunima pa teebuya ŋɔ zuɣu ka yeduɣurisi tamtam di zuɣu Gana filaaki tabi dikpini ka laatinima nyo palimentimaa duu zuɣusaa.

Biriji n zaya ŋɔ ka kom be di gbinni kom ŋɔ luɣuli zuɣu nyɛla kuɣu piɛla ni doya ka mori biɛni kpukpal'tihi nyɛla din saya yili nyɛla di be kpukpal'tihi ŋɔ nyaanga sagbana nyɛla din yina du'pilli zaya ka di naɣisi zaɣa buluu buluu.

Paɣa n zi kuɣu zuɣu ka ye chinchini nɛma ka niŋ nosi man o luɣili zuɣu tɛɛbuli nyɛla dini zaya ka adaka bili tam di zuɣu ashibiti tumtumdi nyɛla ŋuni ziya ka so chinchini piɛlli bi yɛanga ha paɣi sarili nyɛla ŋuni zi kuɣu zuɣu ka niŋ nosi mak ka o daliya nyɛ zaɣi nuɣiso.

Salo n bɛ duu titali puuni duu ŋɔ dikpuna nyɛla zaɣa piɛla ka di zuɣusaa mali laati shɛba nyɛla ban za zuɣusaa ka anfooni yaarisi za bi tohini shɛba ʒila kuɣusi zuɣu kuɣusi nyɛla din niŋ kuɣu nuɣusu nuɣusu.

Paɣasara bila n zaya o zala du duɣili duu du duɣili duu maa dikpuna nyɛla zaɣa piɛla ka teebuya zuɣu ka kuriga bihi tam tam ya paɣa ŋɔ nyɛla ŋun zaŋ fooni n ŋmabi o bɔɣu tabili o tibli paɣa ŋɔ nyɛla ŋun nyina yina.

Loori piɛlli n tam palli zuɣu loori ŋɔ lɔɣu ni salo nyɛla ban bɛ di puuni nachimba nyɛla bin gbubi taapooli ka daadam napɔŋ yina di puuni tihi nyɛla din bɛ loori ŋɔ kpaŋa jiranbiisa nim nyɛla din bɛni palli ŋɔ zuɣu kɔm nyɛla din dɔya.

Paɣaba mini dobba m be sampaa loŋni paɣa so nyɛla ŋun nyaɣi baaji ka ye daliya zaɣa nuɣuso ka pili zipiligu tihi nyɛla din be bɛ kpaŋa kpakpa tihi n nyɛli kohimma shee nyɛla din biɛni ka zipiliti yili zuɣusaa.

salo n laɣam ʒɛya ka gbubi poosta poosta ŋɔ zuɣu sabbu nyɛla din sabi paya salo ŋɔ puuni shab nyɛla bin wuɣi bi boɣari zuɣusaa ka foon nim biɛni bi pirigili nyɛla bin pili zipiliti

kuɣu n ʒɛya ka teebuli ʒɛ di tooni teebuli ŋɔ zuɣu jiŋla bili tamya ka kopu bili biɛni diɣi nyɛla din tabi dikpuni dikpuni ŋɔ kama nyɛla zaɣ tampilim woodurop bili ʒɛya ka fulaawa bɛ la bili ni tamya chuɣu gba nyɛla din tam woodurop ŋɔ zuɣu

Dobba n zaya ŋɔ so gbibila so ʒia ka ye kootu sabinli ka kpiɣi o nuu zuɣusaa kamara man gna n zaya ŋɔ so zaya ka o nuu yina ka o gbibi tuuta tingbani sheli zuɣu bɛ ni zaya ŋɔ nyɛla zaɣa vakahali.

doo n zaya ka o zabiri paligi ni o tɛŋa yɛ duhisi nyɛla din kpa doo ŋɔ noli ka anƒɔni gba nyɛ din kpa doo ŋɔ noli paɣ nyɛla ŋɔ zaya ka yɛ daliya piɛli din ni ka yɛ daliya ʒiɛ pa di zuɣ